Amaju ashatu gari aha rubaju rw'oruguuto enju emwe ekyahamukono gwa bumosho esigire erangi erikutukura, omu maisho g'enju esigire erangi erikutukura harimu ekikondo kyamashanyarazi nana obutebe obukozirwe omu biti .

Abeegi bari omu kibiina nibabaziira ebitambare nana ehuuzi barikwejunisa huuku